Mbola ahitana toerana milamina sy mahafinaritra eto Madagasikara izay hanjakan'ny natiora tanteraka satria lavitry ny asan'ny olombelona, isany mitarika mpizahatany izy ireny ka tsara ny mikojakoja sy ny miaro azy.

Marina hoe mahafinaritra mihinana zavatra mamy ; kanefa tsy dia azo hohanina matetika izy ireny satria tsy dia mitondra voka-tsoa an'ny vatana. Ka raha azo atao dia mba ferana ihany ny fihinanana azy ireny mba tsy hitondra loza ho an'ny vatana.

Zavatra tena halako sy tsy tiako rehefa mandeha eny an-dalana eny ny mahita itony peta-drindrina maro loko tsy fantatra itony. Toa misavorovoro be izany ny saiko rehefa mahita azy, tsy hita hoe ahoana na ahoana fa tena mahatsiravina ahy ny mahita azy ireny.

Fiara kely iray miloko volondavenona. Eo anilany kosa misy kodiarandroa taingenan'olona anankiroa samy manao aroloha. Raha ny fahitako azy dia eny Anosy eny ilay toerana satria erỳ aoriana erỳ dia mahita ny lapan'ny Antenimierandoholona.

Feno toerana mahafinahitra sy manan-tantara eto Antananarivo, isan'izany ny eny Andohalo eny : izay toerana nanamarika ny faha-mpanjaka, satria teny ny toerana nentin'ny mpanjaka nampiasaina hitafana amin'ireo vahoaka.